Kpɛ ŋo maa nyɛla duɣuli shee a yi lihi kpɛ ŋo maa ka di nyɛla luɣushɛli polo din viɛla ka paɣa ŋo maa kpɛna nimaani ni o ti niŋ bindirigu ka niŋ suhupiɛlli pam domi shi a yi lihi o nini polo o nyɛla ninvuɣu so ŋun niŋ suhupiɛlli ka fulaawa num mini binyɛra tamtam di kpansi ŋo maa ni dizain nima

Kpɛ ŋo maa nyɛla salima boɣali maa ni ka daadama nim ku zaŋ jɛnirɛta mini mashina nima n ku kpa laa salin boɣali maa n gbira ni bi yihi anfaani shɛli din bɛ laa boɣali ŋo maa puuni n yɛrila salima maa

Kpɛ ŋo maa nyɛla niraba ata ni gbubi pai dibayi ka ayi kpahamba bi zaa zaŋsim biɛla pai ŋo maa ni ka ayi lihi di nyaangi ŋo maa di nyɛla salin boɣali ni bɛ luɣu shɛli polo ka tihi ni mori n ko n giliba ka bi biɛ dinni n bori anfaani ŋo

Kpɛ ŋo maa na kuli nyɛla luɣu shɛli polo din na ku nyɛ salin boɣali maa ni ka di nyɛla adam bihi n niŋ nimmohi n kpa yaɣa shɛli polo n ti zaŋ bi yaa bee bi kanjɛŋ pina n nyiri tingbani ni bi tooi yihi salima n zaŋ chɛŋ n ti di di daan faani a lihi katapila n ku niŋ nimmohi n toori tankpaɣu ka niraba bɛnbɛ di nyaangi ŋo chɛna ka tihi ni mori ko n giliba

Kpɛ ŋo maa nyɛla kali diɛma ayi lihiba bi zaa zaŋsim biɛla bi diɛma ŋo maa diɛmbu ni shab yiindi yila ka shab ŋmɛri dala shab kpahari doliba ka shab mii kuli worila waa ŋo maa bi yaɣali ŋo maa ni

Kpɛ ŋo maa nyɛla daani din nyɛ binwola kohabu shee a yi lihi binwola maa di nyɛla balibu balibu ka di kala nim maa galisi wotamilo nima kodu nima Alaafee nima mongu nima yɛlli kam binwola maa galisiya ka paɣaba ayi zaŋsim bɛ kamɛra shɛli din ŋmaari ŋo maa ni